Urukino rubereye ijisho cane w'umupira w'amaboko rwariko ruhuza amashure abiri atandukanye rimwe ryo ku b butanyerera irindi na ryo mu butihinda aho vyaheze ishure ryoumu butihinda ari ryo ritsinze.

Ikibuga c'umupira w'amaboko ryo kw'ishure ryisumbuye ryo mu Rubirizi aho abanyeshure bariko barakinira mur'ico kibuga kandi baryohewe cane kuko barakunda uwo mukino, nina ngirakamaro ku magara y'abantu.

Ubwiherero bwubatse neza cane kandi kijambere, burerekana neza aho abagabo baja naho abagore batumbera, bwubatse neza, kandi hakorerwa n'isuku ryinshi cane kuko, batabigize vyotera indwara.

Abanyeshure bo mu mwaka wa gatandatu , aho bari baramutse baja mu cigwa co kwinonora imitsi barikumwe n ' umwigisha wabo , yariko arabapanga abereke ingene urukino rukinwa aho bari baramutse bategura gukina umupira w' amaguru.

Bumwe buri mu bwiherero buri kwi shure rya Butihinda bwa kera butubatse kijambere busa nabi batagiye barahakorera isuku harashobora kubatera ingwara zivuye kwisuku rike.

Umwigisha ari mucumba c’ubushakashatsi aho bakorera ibintu bigiye bitandukanye, ahazana abanyeshure kugira ngo barabe ivyo biga mwishure, bashobore kubibona mbona nkubone.

Abigisha batatu bo kw'ishure ryisumbuye ryo ku Umunini bigisha ibijanye n'ubuhinga n'ubushakashatsi aho bari bahejeje kwigisha abanyeshure basohotse hanze imbere yico kirasi.

Kimwe mu birasi bigize ishure ryisumbuye ryo ku Munini, aho indani hariho ibikoresho bitandukanye bikoreshwa n'abanyeshure, harimwo amameza basomerako ibitabo n'ibindi bitandukanye.

Ububiko bw'ibitabo buri kw'ishure rya Butanyerera, niho habitse ibitabo vyinshi cane vyo mu bwoko butandukanye, no mu ndimi zitandukanye hakaba hari n'ibindi haruguru, burimwo ibindi bitabo batarakoresha.

Udukoresho two kwandika tuwizwe n'ibintu bitandukanye harimo amakaramu y'ubwoko butandukanye n'amarangi atandukanye tubitse hamwe mu dukopo tumwe twirabura butundi dutukura.

Ishure ryintango rya Kijambere ryubatswe neza mubuhinga bugezweho, ni ryo riri kumutumba wa Butihinda, Aho abanyeshure batanguye Kuryigamwo umwaka uheze, bakaba bageze mumwaka wa Gatandatu.

Abana batoya bariko barakina bari mukaruhuko, mu kibuga c'ishure cagutse co kumusinzira. Hampande yaho hateye ibiti bizana akayaga n'agatutu, iyo izuba ryabaye ryinshi.

Ishure ry' intango ryo ku mutumba wa Mpondo ryubatse kijambere rifise ibirasi bishika ku mwaka wa gatandatu rirakomeye kuko ryubakishije ubuhinga buhanitse kandi n' ivyuma n' amabuye bikomeye.

Isengero rinini Kandi ryiza cane risengeramwo abakirisu benshi riri ku mutumba wa Minago, aho rikikujwe n'ibiti vyiza cane hari n'akatsi gasa n'urwatsi rutoto gateye igomwe .

Ishure ritoya ryo mu myugaro ni ishure rya kera kandi abantu benshi bizeko, harimwo imodoka mu kibuga aho ariyo umuyobozi waho kandi abana n'abarimu baramukunda cane.

Ikirasi kiri kw’ishure ritoya rya mu Sinzira, aho indani harimwo udutebe duto duto dutonze ku murongo, biboneka ko arutwa bana bagitangura ishure, baba bafise hagati y’imyaka indwi n’amunane.

Idirisha riri kukirasi co mumwaka wa gatandatu ryo kwishure ry’intango ryo kumutumba wa Mugano aho rifise ivyuma bikingira amadirisha kugira abana ntibayamene rifise ibara ryera.

Ishure ritoya ryo Kumusinzira akaba ari rimwe mu mashure yubatswe kera kandi akomeye cane ubu nta banyeshure bayirimwo haragaragara kuko bari mu kiruhuko vuba baragaruka bige.

Ibiro vy'umuyobozi vyo kwishure ritoya ryo kumutumba wa mugamba, impande yaho hari amabendera atandukanye harimwo niry'igihugu c'uburundi. Nahantu hateye igomwe cane hari n'isuku ryinshi.

Uruhome rw' inyuma rwo kwishure ritoya ryo mu Kinanira hacafyeko abana bariko barakina umupira banezerewe kugira ngo n' abandi bana bahaciye bibafashe kugira bakunde ishure.

Ikirangamisi kiri mu biro vy' umuyobozi wo kw' ishure ritoya rya Butanyerera aho kimufasha cane cane gupanga ibikogwa vy' ishure n' ingene bigenda birakurikarana kugira ngo bigende neza ku rutonde.

Imeza iri mu biro vy' umuyobozi wokw’ishure rya Butanyerera aho iriko ibikoresho bigiye bitandukanye harimwo imashini nyabwonko akoresha amadosiye y' abanyeshure atandukanye n' ibitabo.

Kimwe mu birasi vy'ishure ritoya rya Butihinda aho indani hari ibikoresho bitandukanye harimwo amakarata yerekana isi, intebe ,amameza eka n' ibitabo bitandukanye.

Kimwe mu birasi vyiza cane bigize ishure ritoya ryo Kumunini aho harimwo intebe ntoya nyene zo kwicaramwo abana bakiri bato kugira ngo bashobore kwandika neza kandi risa neza.

Ishure riri ku mutumba wa rubirizi ryiza cane ha mpande yaho hateye amashurwe hari n'ibiti binini, kandi vyiza bisana urwatsi rutoto bitanga akayaga harateye igomwe cane.

Ishure riri ku musozi wa Rwondo rikikujwe n' imisozi mire mire myiza cane iteyeko ibitegwa n' ibindi biti vy' ubwoko bwinshi hagati mu kibuga yiryo shure hariho igiti bashingako ibendera.

Ishure ry'intango ryo k'umutumba wa Bukinanyana, aho rigizwe n'ibirasi vyo gushika mu mwaka wa gatandatu, abigisha baho ni beza cane, iyo hageze ibibazo barabitora abanyeshure babo.

Indani mw'ishure ryo mu mwaka wa gatatu aho hari ikibaho cirabura imbere kimaditse ku ruhome kiriko ivyigwa vy'ibiharuro ibisoro bigisha abana bagitangura kwiga ibiharuro.

Urubaho rwiraburarumagitse ku ruhome akaba ari nakimwe mu bikoresho bitigera bihara mu mashure, kubera ko ni robandika ko mwigisha ni goyigishirizako n'abanyeshure ni roba akorerako imyimenyerezwo.

Ishure ryisumbuye ryo mu ntarayangozi imwe mu mashure giga ko abana benshi, kandi baciye ubwenge kanatsinda baratora ibibazo vya leta n'abahize bamwe barabaye abakuru n'abandi bakomeye cane mu gihugu.

Ikibuga ciza cane c'isima c'umupira w' amaboko kiri hagati y' amazu manini cane mare mare agerekeranyeko abanyeshure nibo bariko baragikinirako kandi bararyohewe.

Ishure ryisumbuye ryo ku Mugoboka rifise ibara ryera naya tukura rimaze igihe kitari gito cane kuberako n'abantu bahigisha bamwe bamwe ariryo bizeko n'umuyobozi akaba ariho yize.

Ishure ryisumbuye ryo kumugoboka riboneka ko rimaze igihe kinini kitari gito rirashaje ,ku mpome haza harirabuye eka uravye n'impande yaho biraboneka ko ari ahantu ha kera.

Ishure ryisumbuye ryiza cane ryo Kumushasha baheruka kwubaka ryubatse mu buhinga bukomeye bakoresheje ibikoresho bikomeye kandi bizoramba risa neza cane n' abanyeshure baratanguye kwiga.

Ishure ryisumbuye ryo Kumugomera rifise ibirasi vyinshi cane ryubatse kijambere hariho izo hasi n'izo hejuru higa abanyeshure benshi kuko haragutse cane n' abarimu ni benshi.

Ishure ryisumbuye ryo ku mutumba wa Nyakigina ryubatswe n'Ababirigi aho rigukomeye cane, baguma basubiramwo bahasiga amarangi, eka harateye igomwe hateye n'ibiti, ivyamwa vyiza cane.

Ishure ryisumbuye ryo ku Muyange, rifise ibirasi binini vyagutse kandi vyiza cane. Ntako batagira kugira bahakorere isuku, barateye n'ibiti bizana akayaga, n'abana barafise aho bakinira.

Urubaho rwo mw'ishure ryisumbuye ryo ku Musinzira aho ruriko icigwa c'igifaransa, bariko bigisha abanyeshure ibijanye n'ingene bokoresha amajambo y'igifaransa.

Icapa cerekana ko hari ishure ryisumbuye ryigisha ubuhinga rika riri Ibubanza hakorera cane cane mu guhimiriza urwaruka kubijanye n'amagara y'abantu n'amagara ndora bitsina.

Ishure ryiza cane ryisumbuye ryo mu Butihinda, riheruka kwubakwa vuba riracasa neza cane, eka n'impande yaho hari akatsi gasa neza, gasa n'urwatsi rutoto.

Abanyeshure biga muri kaminuza y'umuco mu gisata kijanye n'inyubako, aho bari baramutse berekana ingene ubuhinga bwabo bukora n'aho atari inzu nyazo ariko barerekana igicapo.

Abanyeshure biga mu gisata c'ubuhinga na cane cane ivyerekeye gukora imiduga, aho bari baramutse baja kwiga ingenebakora imodoka. Baberetse ibihimba bigize imodoka n'ingene bikorwa.

Abanyeshure benshi bo kw'ishure ryisumbuye ryo ku Musinzira aho bari baramutse bagendera ikigo kirerewemwo impfuvyi kirabwa n'ababikira, bamwe bafise ubumuga butandukanye, abandi nabo barakomeye.

Abanyeshuri biga muri kaminuza y'Umuco, mu gisata c'ubushakashatsi bari baramutse bagenderwa n'abandi bahinga banonosoye ivyo bariko bariga, kugira ngo nabo babahe ubumenyi baze babe nkabo.

Ishure ritoya ry'intango ryo ku mutumba wa Butanyerera rimaze igihe kitari gito ryubatswe aho barimuguhimbaza isabukuru ikwiza imyaka mirongo ibiri n'itanu rikaba rimaze kuramura abatari bake.

Kimwe mu birasi binini cane bigize ishure rya kaminuza ryo mu bukeye harimwo abanyeshure bariko bariga biga bahanahana ivyiyumviro kandi biteza imbere ubwenge bwabo.

Kimwe mu birasi ca Kaminuza y'Urumuri, aho harimwo abanyeshure benshi bariko bariga, kandi ubona ko biga batekanye nyene nk'abana bari muri Kaminuza, bakurikira.

Umwiigeme Kamikazi n'umwe mu bigeme bakunda cane umwuga wo guteka akaba abikorana ishaka ryinshi yavyigiye mw'ishure bavyigisha kandi babizi neza ubu akaba ari umutetsi bitumwako.

Abanyeshure benshi cane, kandi bambaye ibisa hejuru vy'ubururu, bari kw'ishure ryo mu Butihinda, aho babigisha ibintu bitari bike vy'imyuga harimwo gushona ibirato n'ibindi.